Niraba n ʒi boɣali puuni n gbiri salima ka kuɣa do bi sani ka do so ʒɛya ka gbuni pai ka so tamya ka yɛ liiga piɛlli ka ʒɛya lihiriba pilastik chɛya dibayi bɛ nimaani mori bɛ bi tooni ka so gbaya ka so ʒira kuɣa